Ililaal wuro'onɗo, ilila ha ngal woonifu ngal nandaa be ngal wuro fere. Wuroufu be ilila mum nden ilila ngal ɓe jiltirto ha tawiiɓefu 'ngal ɗo maari none tati. Nda buɗejum nda bokko bokko nden nda yeelo ha chaka maii.

Kujeeji ɗi hollata aadi maɓɓe ɗo holli surungal maɓɓe e na woma womarde maɓbe nden rooɓe on ɗiɗo dɗo ɓonri toggooje bokko bokkooje ɓe ɗo woma womarde dondonu ɓe ɗo jogi kare ndonndonu goooto ɗo ardi gooto ɗo sakiti.

Tahutau ko ɓe ɗo iyona dum pucci yare don nder kojeji ALLAH tagi do yeda do kowowe nden sakena geraɗe wasa ngaska sakkena geraɗe rima.

Ɗo ɗerewol lekki, soroɓe lekki diina anndiraaɓe tiradicinal medicin sorata. Gokki ɗo waran nonde nyebbam nyebbam ,gokki ɗo waran ndiyam ndiyam. Ɓe ɗo soora bo haa sorooɓe lekki may ngam ɓe nyawndira nyawuji fere-fere.

Katane defirɗe on, ɗe kilaaji tappata ngam defugo nyiiri be may. Nden filooɓe bo ɗo yaha sooda sorita ,ngam heɓa ceede naftirgo hande be janngo.

Cuuɗi loope mari mbipu tiitiiji, cuuɗi on ɗi jaman jotta ɓurda wongo haa kawye ɗido bana cuuɗi luttuɗi, himɓe nasta mbaala, siga nyamdu maɓɓe nden sudda ko’e maɓɓe asiiri h haa totton.

Lesdi fu woodi iri nonde ililel mum, ɓe ɗo samɗina ɗum, ɓe jiltira be mum, ngam hollugo daraja may, samɗina leddi maɓɓe be may, sakko ma haa babe kuuɗe, kuuɗe ena luttuɗe.